Umongikazi ogqoke izigqoko zombala wesibhakabhaka ogqoke amagilavisi ezandleni njalo wagqoka lesayeke esivale amehlo lamakhala lomlomo. Ukhamisise isigulane okutshengisa ukuba kukhona akuhlolayo emlonyeni.

Imota yokuthwala izigulane, yaseKabutare hospital, imile ngaphandle kwesakhiwo sesibhedlela. Ukubana ithwale isigulane, isisuse lapha. Isisa kwesihye isibhedlela. Ukuyahlolwa kabanzi.

Omongikazi basesibhedlela. Bagqoke amajazi alombala omhlophe njalo bakhanya bencedisana kuleli ikhumbi elokwelaphela izigulane.

Isisebenzi selaboratory lapho okuhlolwa khona izinto ezitshiyeneyo eziphathelane lezigulane. Ibambe amagabha alegazi njalo kukhanya ukubana kuyahlolwa lapha kuleyindawo.

Amambodlela alombala okhanyiselayo alezivalo ezilithanga njalo emzimbeni ananyithiselwe amaphepha amhlophe ayebe ebhalwe lokho okumele kuhlolwe njalo lebizo lalo ohlolwayo.

Yithulusi esetshenziswa ngodokotela lamongikazi ezibhedlela. Ilombala omhlophe, lobuhlaza, besibhakabgaka. Isetshenziswa, ihlonywe emunweni.

Amathulusi ajayele ukusetshenziswa ikakhulu ngo Dokotela bezibhedlela lemakilinika ukuhlola izigulane njalo lawo mathulusi oDokotela bayawagaxa entanyeni , kuthi inganxanye yiyo abayifaka phezu kwesigulane ukuze bezwe lokhu abakuhlolayo esigulaneni.

Imota emhlophe emileyo. Ngaphandle kwesakhiwo sevinkili, elithengisa imithi kunye lokutshiyeneyo, okuncedisa izigulane, njalo lesisakhiwo, sibhaliwe ngamabala akhanyayo, ngaphezulu komduli waso,

Ababili abathandanayo owesifazana lowesilisa bayabobotheka balele etshanini obuluhlaza bayakholisa njalo bakhanya bebobotheka bechelesile.

Izisetshenziso ezisetshenziswa ngabantu ukuze benelise ukuhamba nxa bethe bephuka inyawo kumbe banyela okokuthi kabenelisi ukuzihambela bodwa.

Isihlahla esiluhlaza njalo esilempande ngaphansi kwamahlamvu aso. Isihlahla lesi siyasetshenziswa ukwenza umuthi wesintu wona othile.